Ikibanza gitunganije neza cane cubatswemwo inzu mu buryo bwa kijambere, yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima, isakajwe amabati y'ivyuma, isize n'irangi ry'ibara ryera.

Inyubakwa yagenewe akazu ka surwumwe, yubatse mu buryo bwa kijambere, isakajwe amabati y'ivyuma, ku mpome hasize irangi rigomba gusa n'umuhondo, hariho n'ikibanza co gukarabiramwo kugira abantu ntibagware.

Ikibuga cumupira wamaboko gitunganije neza kirimwo abanyeshure bariko barinonora imitsi bamwe bambaye impuzu zifise ibara ritukura abandi bambaye impuzu zifise ibararisa nurwatsi

Abigeme benshi cane biga kwishure ryisumbuye ryitirimwe mutima mweranda bari bagabuye mu bice bibiri bamwe bari bambaye udupira dusa n’urwatsi rubisi abandi ata mwambaro ubaranga bafise.

Akazu ka sugumwe kubatswe muburyo bwa kijambere gasa n’ibara ryera, hariho iruhande igikoresho kifasha kugasukura hejuru hakaba hasize irangi ry’umuhondo.

Kw'ishure ryisumbuye rya mutima mw’iranda, abanyeshure bari bambaye impuzu zo kwimenyerezaamwo bariko bararorera umupira w'amaguru ku masaha y'umuhingamo abandi bicaye ku dutebe mu vyatsi bitotahaye bariko barota akazuba ko ku muhingamo.

Abanyeshure benshi bakoraniye kukibanza kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko bariko bararorera urukino rutanisha mumitwe abigeme bo mumasomero abiri atandukanye.

Ibibuga binini cane kimwe c'umupira w'amaguru ikindi c'umupira w'amaboko, murico c'umupira w'amaboko hari harimwo abagabo benshi cane gose bariko barakina banezerewe bigaragara ko bose bari bumva akamwemwe.

Ku musi wa gatanu ku masaha y'umuhingamo abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda bari begeranye bariko bakina urukino rw'umupira w'amaboko bariko barawuterera bawucisha hejuru y'urusenga.

Ikibuga kininiya cane, kandi cagutse catunganijwe kugira ngo abana iyo bari mu mwanya gukuruhuka babashe kuza barahakinira kiri ha ruhande inyubako nziza cane, kandi zikomeye.

Inyubakwa nziza kandi ikomeye yubatswe mu buryo bwa kijambere itunganijwe neza cane ifise impome zisize irangi ry' amavuta hasi hasize isima nziza kandi cane hejuru hasakaje amabati.

Abanyeshure benshi bicaye kuntebe zikomeye cane gose zikozwe kugiti gikomeye bariko barorera umupira wamaboko uriko ukinwa nabanyeshure bagenzi babo

Abigeme bambaye udupira dusa n'umuhondo n'utubutura twirabura, n'abandi bambaye udupira twera n'utubutura dutukura, bariko baratana mumitwe mu rukino rw'umupira w'amaboko.

Ng'uyu wa mwanya wo kwinonora imitsi, abanyeshure cane cane bo mu myaka yisumbuye, ni nkenerwa ku magara yabo no mu vyirwa vyabo kuko birabafasha kuruhuka mu mutwe.

Abanyeshure b'abahungu bakina urukino rw'umupira w'amaboko, bari mu mugwi userukira ishure rya Musigati, bari bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko, gitunganije neza cane.

Ikibuga cumupira wamaboko cubatswe muburyo bwakijambere gitunganije neza kiri haruhande yibiti birebire bifise amashami menshi bitanga akayaga kubarorerezi baba bahaje

Ikibanza kininiya cagutse kirimwo amasomero meza yubatswe muburyo bwakijambere ageretsweko rimwe hariho nikibanza kirimwo ikibuga cagutse abana bakiniramwo

Isomero ry'ishure ry'intango riri mubuterere, ririmwo intebe nziza cane zisize irangi ritukura. Harimwo n'imeza y'umwigisha n'amasakoshi y'abanyeshure bagiye mu buruhuko.

Inyubakwa ikomeye kandi cane, yubatswe hakoreshejwe isima isize irangi risa n'umuhondo ifis'amabara akomeye akozwe mu vyuma, yagenewe akazu kasugumwe kagezweho.

Inyubakwa icafuye gose yagenewe ubuzu bwa sugumwe bw' abagabo yubakishijwe isima ikomeye cane gose ku mpome hasize amarangi imwe isa n' umuhondo n’irindi ryirabura.

Inyubakwa nini kandi yagutse yubatswe muburyo bwakijambere, isakaje amabati itunganije neza gose irimwo ivyumba vyinshi cane, kandi bisa neza.

Inyubakwa nziza cane ikomeye itunganije neza yagenewe ubuzu bwa sugumwe ,yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima ikaba isakajwe amategura akomeye cane .

Ikibanza ciza cane gose c'agutse gitunganije neza, harimw' ibibanza vyo gukiniramwo n'ibindi bibanza vyo kuruhukiramwo, harih' ibiti birebire bifis' amashami menshi cane gose, atang' akayaga.

Ikibanza c'agutse kandi gitunganije neza cane harih' uruhande rurik' inyubakwa zigeretsweko rimwe, z'ubatswe muburyo bwakijambere kandi zikomeye cane, hariho n' urundi ruhande rurik' ikibuga c' umupira w' amaboko.

Ikibuga ciza cane co kw'ishure ryisumbuye rya Mutima Mweranda cubatswe mu buryo bwa kijambere, gifise ibibanza bitandukanye kandi vyiza cane gose harimwo aho batereramwo umupira ha kijambere.

Ikibanza cagutse gose, gitumganije neza, hariho uruhande abanyeshure bashobora kuruhukiramwo, ririmwo ubwatsi bitotahaye n'ibiti bifise amashami menshi atanga akayaga.

Inyubakwa nziza cane rwose, Isize ibara ry'umuhondo, rifise impome zikomeye rwose yagenewe ubukarabiro kugirango abantu bavuye mukazu ka sugumwe babashe kwikorera amasuku.

Inyubakwa niniya cane yagutse gusa ishaje, yagenewe ubuzu bwa surwumwe bw'abagabo, isakaje amabati, ku mpome hasize irangi ry'ubururu hamwe n'iryera, hasi hariko isima.

Inzu ishaje cane, hacafyeko abantu benshi k umuryango, umuryango usiz' ibara ritukura, inz' size isima, isima rikomeye cane, isakajw' amabat' ashaje zikomeye cane isakajwe

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere. Hasi hasizwe isima nziza cane kandi ikomeye. Abanyeshure b'abakobwa bariko barakinirako banezerwana hagati y'abo.

Ku munsi wa gatanu mu masaha y'umuhingamo mu mwanya wo kwinonora imitsi. Abanyeshure bo kw'ishure rya Mutima Mweranda bari bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko bariko baraterera agapira bagacisha hejuru y'insenga.

Ikibuga cubatwse mu buryo bwa kijambere, gitunganije neza. Harimwo abanyeshure hamwe n'abigisha bariko baratana mu mitwe bakina urukino rw'umupira w'amaboko.

Inyubakwa nziza cane gose yubatse mu buryo bwa kijambere, ifise impome zikomeye kandi cane, isakajwe amabati meza kandi akomeye kandi cane, hasi hasize isima.

Urukino gumupira wamaboko rukomeye cane kwishure ryisumbuye ryi ngozi ruhuza abakinyi babasore bambaye imipira itukura nutubutura dutukura nabandi bambaye izindi mpuzu zamabara yubururu

Ikibuga cagutse gose cuzuyemwo umusenyi mwinshi kugira abana iyo bariko barahakinira batembagaye ntibababare cane gose hama ngo babatware kwa muganga.

Abanyeshure benshi cane kose bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko rwataninishije mu mutwe imigwi ibiri y'abanyeshure biga mu mashure atandukanye, kandi bose barebare.

Ikibuga kinini gose cagutse, gifise uruhande rurrimwo ibiti birebire bifise amashami menshi n'amababi, hariho abana bariko bakinira ku ruhande, bakina umupira w'amaboko.

Ikibanza kininiya cane gitunganijwe muburyo bwakijambere rifise uruhande ruriko ibiti birebire bifise amashami menshi cane ariko amababi nurundi ruhande hasi hasize isima kugira abana bazoze barahakinira ntibicafuze

Akazu ka sugumwe kubatse neza gatunganije neza, karorohereza abantu bari mu zabukuru kuko koroshe gukoresha. Kuriyo mvo, ku mutumba wa Burengeti baciye bubaka akazu ka sugumwe ka kijambere.

ikibanza ciza cane giteguwe neza kigizwe ni kibuga c' umupira w' amaboko cubatswe muburyo bwakijambere hasi hasize isima ikomeye cane hamwe n amazu meza gose.

Hari umwanya wo kwinonora imitsi, umutoza hamwe 'n'abanyeshuri biwe bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, ariko arabasiguriora ingene woshobora gukina urukinio rwo kwinonora imitsi rw'umupira w'amaboko.

Ikibuga kinini cane gose, kirimw' ibiti birebire bifis' amashami mensh' arik' amabab' atang' akayaga, haruhande yavyo harih' abanyeshure batonz' umurongo bagira bakine.

Abakobwa bicaye kugatebe bigaragara ko basa neza cane gose bari bicaye kugatebe bariko bararuhuka bavuye kwinonora imitsi abo bakobwa kandi bari bambaye amabutura abandi bambaye bambaye amarori abandi bambaye udupira.

Kuva aho numushikirangaji ajejwe ivyamagara yabantu agendereye amashure amwamwe agasanga bafise ubuzu bwa sugumwe bushaje abandi ntubabukorera amasuku yarabahimirije kubugirira amasuku kubera muri bino bihe ahari Ibiza vyinshi cane.

Ikibanza cagutse rwose gifise uruhande rurimwo inyubakwa nziza zagenewe amasomero y'abanyeshure zubatswe mu buryo bwa kijambere n'uruhande rwubatseko ikibuga c'umupira w'amaboko

Mu masahayo ku muhingamo umugwi w'abanyeshure hamwe n'umugwi w'abigisha vyari vyatanyiye mu mitwe biriko birakina umupira wamaboko abandi banyeshure batekeeje bariko bararaba urukino.

Ikibuga ciza cane gitunganije neza cubakishijwe isima hasi gifise n'ivyuma bibiri bifashe urusenga bakinirako umupira w'amaboko bawucisha hejuru y'urusenga.

Inyubakwa nziza cane gose kandi ikomeye yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n' isima, yagenewe ubuzu bwasugumwe hari umuryango wagenewe abagabo hari n' uwundi wagenewe abagore, ifise imiryango ikozwe mu vyuma iriko n' ibiyo.

Abanyeshure b'abakobwa bo kw'ishure ryisumbuye rya "mutima mweranda" bari mu mwanya wo kwimenyereza bariko bakina urwo rukino rw'umupira w'amaboko. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno.

Inyubakwa yagutse cane rwose isakaje amabati yubakishijwe amatafari ahiye hamwe nisima Ifise imiryango ishaje yagenewe ubuzu bwasugumwe.

Ikibanza co kuruhukiramwo gitunganije neza cane cagutse kugirango habashe guteramira abanyeshure benshi Kiri Ha ruhande y'amasomero yabo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gitunganije neza rwose hasi hasize isima nziza ku buryo abariko barakina badashobora gutsitara iyo bariko baradunda umupira n'amaboko.

Inyubakwa nziza rwose, kandi ikomeye cane isakajwe amategura impome zayo zisize iranga irye amavuta ikorewe isuku neza cane harimwo n'ikibanza co gukarabiramwo kugira abantu ntibarware ingwara zisuku rike.

Ikibuga gitey igomwe kibereye ijisho cubatswe kubuhinga bwa kija mbere cari igisize amabara yirabura n'amabara yera hasi hari isima ikomeye cane rwose isize n'amabara yera kibuga bifashisha mu gukina mupira w'amaboko.

Ikibanza ciza cane gose catunganijwe kugira ngo abantu baze barahakarabira ntibagware ingwara ziteye kw'isuku rike kubera murico gihe nta mazi yarahari menshi.

Ikibanza kininiya cane rwose, kandi cagutse gitunganije neza gifise uruhande rwubatsemwo inyubako nziza cane za kija mbere imwe igeresweko rimwe n'ikibanza kirimwo ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mu gihe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahimiriza abakobwa cane cane kuza barinonora imitsi kugira ngo bagire amagara meza, abakobwa bo kw'ishure ryisumbuye rya "mutima mweranda" baciye bafatiraho akaryo ko gutegura urukino rw'umupira w'amaboko.

Ikibuga kininiya cane gose catunganijwe kugira ngo bagikiniremwo yurukinoumupira w'amaguru, harimwo umwigisha w'umutoza ariko arigisha abanyeshure biwe b'abana gukina umupira w'amaguru.

Abanyeshure benshi bicaye ku ntebe zikomeye kandi nziza, bariko bararorer' urukino g'umupira w'amaboko rutanisha mu mitw' imigw' ibiri y' abasore barebare gose, bari mu masomer' abiri atandukanye.

Abigeme bariko barinonor' imitsi bakin' umupira w' amaboko, kukibuga ciza cane gose gifis' ibiy' aho batereramw' umupira kugira binjizemw' igitsindo, hakikujwe n' ibiti vyiza bitotahaye hamwe n' amazu.

Ikibanza cagutse cane gose kirimwo amasomero yubatswe mu buryo bwa kijambere akomeye gose yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima agasakazwa n'amabati y'ivyuma.

Inzu ntonya yagenewe ubwiherero bwa bakobwa yubakishijwe amatafari ahiye asakajwe amabati yivyuma isakajwe isize Irangi ryera kumperampera haruhande hari ibiro vyabisha.

Mu kibanza cagutse cane hagati harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko hakurya hakaba amasomero yubatse mu buryo bwa kijambere kandi akomeye abanyeshure b'umupira w'amaboko bariko barakina binonora imitsi.

Abanyeshure benshi bakoraniye ku kibuga c'umupira w'amaboko mu masaha y'umutaga bariko bararorera urukino rukomeye kandi cane ruhuza abanyeshure bo mu mwaka nyuma n'abo wo mu mwaka wa mbere w'ibiharuro.

Ikibuga c' umupira w' amaboko cubatswe muburyo bwa kijambere hasi hasize isima kuburyo abakinyi iyo bariko barakina badashobora gutembagara ngo babashe gukomereka biteye ubwoba.

Ikibanza kininiya cane gose gitunganije neza gifise uruhande rurimwo ikibuga c'umupira w'amaguru aho abanyeshure beshi bakoraniye bariko barakina umupira w'amaguru.

Inyubakwa nziza cane gose yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise impome zikomeye zisize irangi ribonerana, isakaje amabati y' amategura akomeye gose, hasi hasize isima.

Ikibuga kininiya cane gifise uruhande ruriko ibiti birebire bifise amashami ariko amababi menshi ,ku rundi ruhande hariho abanyeshure benshi bariko barinonora imitsi.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko ciza kandi gikomeye, cubatswe mu buryo bwa kijambere, hariko harabera urukino rwahuza amashure abiri atandukanye yo kuri iryo shure nyene. Harimwo abanyeshure b'abahungu barebare n'abandi bagufiya.

Ku kibuga ciza cane kandi gikomeye c'umupira w'amaboko, abanyeshure b'abahungu bariko baranezerwa hamwe. Bariko barakina urukino rw'umupira w'amaboko, umwe awufise mu maboko agira awuhereze mugenziwe.

Kwinonora imitsi ni ivyiza ku magara yacu umwigisha yigisha ibijanye n'ukwinonora imitsi ni ko yariko asigurira abanyeshuri biwe yariko arigisha ku musi wa kane.

Ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi cane gose kirimwo abanyeshure babigeme hamwe n'abasore ba kenya bariko barakinira hamwe banezerwana inyuma yuko bahejeje amashure.

Inyubakwa nziza kandi cane kandi ikomeye yagenewe ubuzu bwa sugumwe bw'abagabo, aho bata umwanda mutonya wubatswe mu buryo bwa kijambere kandi hadakorewe isuku.

Mu kibanza cagutse cane kandi gitunganije neza, inyuma hariyo ibiti birebire vy'amashami maremare, hagati hakaba hariyo ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere gisa neza cane.

Inyubakwa yubatswe muburyo bwa kijambere, namatafari ahiye, isakajwe amategura yagenewe ubwiherero bwabahungu, isize indani irangi ryera rifise nimiryango yivyuma.

Mu gihe abanyeshure bariko barinonora imitsi bamwe bakina umupira w'amaguru abandi basimba umugozi abandi na bo biruka abigisha babo na bo bagiye ku ruhande batangura gukina umupira w'amaboko.

Inyubakwa yagenewe akazukasugumwe karusangi yubatswe muburyo bwakijambere ariko impome zidasize irangi gusa hasukuye neza cane gose

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere. Gifise uruhande ruriko intebe zubatswe mw'isima, aho abarorerezi bashobora kwicara biyaguye ntibagundane.

Ikibanza kininiya cane gose gitunganije neza cubatsemwo ikibuga abanyeshure bakeniramwo umupira w'amaboko, gifise ibiti bibiri bihagaze bifashe urusenga.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere, hasi hasize isima ikomeye cane gose n'amarangi acafye imizingi hamwe n'imirongo yerekana ahikibuga kigarukira.

Ikibanza cagutse cane, gitunganije neza gose gifise ibiti birebire vy'amashami menshi, hasi hasize isima ikomeye cane kandi imeze neza, kugira ngo abana ntibakomereke.

Abanyeshure benshi bari m'umwanya wo kwinonora imitsi. Bamwe bariko bararorera urukino rw'umupira w'amaboko abandi bicaye kuntebe bari m'ubwatsi bariko barota akazuba ko k'umugoroba.

Ikibuga ciza kandi cane gitunganije neza hasi hasize isima ikomeye kandi cane n'amarangi afasha abakinyi kutarenga umurongo kugirango ntibasohoke urukino.

ku kibuga kininiya cane kandi cyagutse c'umupira w'amaguru umumenyereza yari yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura yo kwinonora imitsi yariko arigisha abanyeshuri biwe ingene bokina umupira w'amaguru neza

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere gitunganije neza cane gose hasi hasize isima nziza hamwe n'amarangi harimwo ibara ryera ryerekana aho ikibuga kigarukira.

Ikibuga cy'umupira w'amaboko gitunganije neza cyane hasi hasize isima ku ruhande hubatse udutebe tw'ishima aho abarorerezi bashobora kwicara.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko cubatswe mu buryo bwa kijambere. hasi hasize isima n'amarangi meza meza abanyeshure bari bakoranye ari benshi baje kurorera urukino rukomeye cyane uwo munsi rwahuza amashure abiri.

Abakobwa bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, hejuru hariko udupira dutonya dufise ibara risa n'umuhondo, bariko barasigurirwa n'umwigisha wabo ingene bokina neza.

mu rukino rukomeye cyane ruhuze amashuri abiri vugizo hamwe n'ishure ryisumbuye rya mutima mweranda umusore yitwa bukuru yari afise umupira mu minwe agira awuhereze umukinyi yitwa kagabo agira ace awuta mwigori

Abanyeshuri benshi b'abakobwa bari mu mwanya wo kwinonera imitsi bicaye ku ntebe nziza cane, bariko barota akazuba barindiriye ko amasaha yo gutaha agera ,kugira batahe imuhira.

Abanyeshuri b'abahungu bari mu kibuga c'umupira w'amaguru, bariko barinonora imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaguru, umwe yambaye umupira utukura n'ibutura yirabura ariko aratemberana umupira.

Gukaraba n'amazi meza n'isabune birica ubukoko bikarinda indwara zifatiye kw'isuku rike kuri iyo mvu muri zone ya Musigati barashizeho ikibanza cubatswe mu buryo bwa kijambere gifasha abantu kuza baryakaraba.

Abanyeshuri b'abigeme bariko barinonora imitsi bakina urukino rw'umupira w'amaboko, bawufata mu minwe bakawuterera bawucisha hejuru y'urusenga, urusenga rufatishijwe n'ivyuma bibiri.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise amarangi meza meza kandi abonerana, isakajwe amategura yagenewe ubuzu bwa sugubumwe harimwo ikibanza co gukarabiramwo.

Umugwi w'umupira w'amaboko wo ku Musenyi, w' abigeme uriko uritegurira urukino ruhambaye cane, aho umumenyereza wabo nawene w'umukenyezi ariko arabasigurira uburyo bobigenza kugira bazotsinde.

Hari mumasaha y'umutaga abanyeshure benshi bambaye imyambaro yo kwimenyerezamwo bari kukibuga c'umupira w'amaboko bariko baraba urukino rwahuza amashure abiri.

Akazukasugumwe kubatswe mu buryo bwa kijamber' ah' umuntu yituma yicaye, kuruhande harih' igikoresho gifasha gukor' amasuku kugira ng' abantu ntibagware, hejuru hakaba harih' idirisha ritang' akayaga, kuruhome hakikujwe n' amakaro kuva kw' idirisha kuduga hasiz' irangi ry' umuhondo.

Inyubakwa ikomeye kandi cane yateguriwe ubu nzu bwasugumwe bw'abagabo aho baja guta umwanda mutoyi, yubakishijwe namatafati ahiye hamwe n'isima ikomeye cane gose.

Ikibanza cagutse gitunganije neza kirimu nyubakwa nziza zubatswe mu buryo bwa kijambere zisakaje amabati hamwe n'ikibuga kininiya c'umupira w'amaboko.

Kumvu yuko ata munumwe atifuza kugira amagara meza abanyeshuri benshi bo mu makaminuzi atandukanye bari bakoraniye hamwe mu kibuga cagutse kugira ngo binonore imitsi babashe kugira amagara meza.

Munsi y'ibiti birebire bifise amashami menshi n'amababi menshi cane, harimwo ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cubatswe mu buryo bwa kijambere, kw'ishure ryisumbuye rya Mutima Mweranda.

Inzu isakaje amabati y'ivyuma, igabuwemwo ivyumba bine, hasi hasize amakaro, ku mpome hariko irangi ry'amavuta, mu nfuruka hariyo akadirisha gatonya kavamwo umuco uva hanze.

Umugwi w'umupira w'amaboko w'imiyabaga ya misore ifise imyaka hagati ya cumi n'itandatu na cumi n'umunani witeguriye gutangura urukino rukomeye cane ku ikibuga ciza rwose cubakishijwe isima gisizemwo irangi ryiza cane.

Abanyeshure b'abahungu biga kw'ishuri rya mutima mweranda bariko barinonora imitsi bakina urukino gw'umupira w'amaboko mukibuga cabigenewe. Bariko bararoreregwa n'abandi banyeshure bagenzi babo.

Inzu ishaje isakajwe amabati yagenewe ubuzu bwa sugumwe n'ubwogero bufise imiryango yashaje itukura, ku mpome hasizeko isima, ifise udutoboro hejuru ku mpome twerekana umuco uri hanze w'izuba.

abanyeshure batoya bari mu mwanya w'icigwa co kwinonora imitsi bariko bakurikiranwa n'umwigisha w'umugabo abijejwe mu kibuga c'umupira w'amaguru ha ruhande y'inyubakwa ndende cane

Inyobakwa ishaje cane gose, ishakajwe amabati y'ivyuma. Hejuru hariho udutoboro ducamwo umuco. Inyubakwa yagenewe ubwogero bw'abahungu n'ubwabakobwa n'ubwiherero bw'abahungu n'ubw abakobwa.

Munyubakwa yagenewe ubushakashatsi harimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye ibifasha gupima ibiro ibifasha gupima ubushuhe n' ibindi vyinshi cane babika no mu bubati.

Inyubakwa nziza cane kandi ikomeye yagenewe ubushakashatsi yubatswe muburyo bwa kijambere, ifise ikibanza kirimwo ububati bwiza kandi bukomeye cane bukozwe mugiti kandi busize irangi.

Inyubakwa yubatswe ku buryo bwa kijambere, ifise impome zikomeye, zubakishijwe amatafari ahiye hamwe n' isima, imbere harimwo intebe zikomeye, zubakishijwe igiti gikomeye cane.

Inyubako nziza, kandi cane yagenewe ubushakashatsi ku bijanyo n'umuyaga nkuba irimwo imeza yubazwe n'isima n'ububati bwagenewe kubikwamwo ibikoresho bitandukanye abanyeshure bakoresha mu kwiga.

Inyubakwa nziza cane kandi ikomeye yatunganijwe ku buryo ushobora kuberamwo ubushakashatsi bukomeye cane atangorane nimwe ibaye ku banyeshure.

Inyubakwa nziza cane kandi yagutse imbere yubatswe mu buryo bwa kijambere irimwo ibikoresho bitandukanye, yagenewe kubikwamwo ibitabo, ibitabo bakabitereka mu bubati bwiza bukozwe mu vyuma.

Inyubakwa niniya cane gose yagenewe kubikamwo ibitabo abanyeshure bigiramwo ikaba irimwo ububati buniniya kandi bupanze neza harimwo nibitabo vyose vyo mumyaka yamashure.

Inyubakwa yagutse kandi nini cane yubatswe muburyo bwa kijambere ijejwe kubikwamwo ibitabo Vy’abanyeshure irimwo ububati burebure kandi bwagutse hamwe n’amameza afasha abanyeshure kwicara iyo bariko barasoma ibitabo.

Inyubaka yagutse, kandi cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere yagenewe ububiko bw'ibitabo vy'abanyishure bibafasha kugira ngo bige neza harimwo ububati ukomeye cane ukozwe mu vyuma.

Inyubakwa niniya cane kandi yagutse indani itunganijwe neza cane irimwo intebe amameza nububati yagenewe kubikamwo ibitabo vyokwiga bifashe abanyeshure kugirango babitahure ivyirwa kurusha

Inyubakwa yubatswe mu buryo bwa kijambere ikomeye cane yubakishijwe amatafari ahiye ni'sima isakajwe amabati akomeye yagenewe kubikwamwo ibitabo vy'abanyehure bibafsha mu kw'iga.

Inyubakwa itunganije neza cane, Ifise imbere harimwo ububati bwiza bukomeye busize irangi rikayangana, bwagenewe kubikamwo ibitabu vyishure.

Inyubakwa yagutse cane ifise impome zikomeye zikoreshejwe amatafari ahiye hamwe n'isima yagenewe kubikamwo ibitabo biri mu bubati bwiza cane gose bukomeye.

Inyubakwa nziza cane gose yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise indani imeza nziza gose zikozwe mu kibaho zifukishije igitambara cera yagenewe ububiko bw'ibitabo.

Inyubakwa niniya nziza cane gose yagenewe kubikamwo ibitabu vyishure abanyeshure baza barigiramwo irimwo ububati bwinshi gose kandi bwiza bwubatswe muburyo bwa kijambere busize n'amarangi abonerana.

Iyo abanyeshure batashe bo kw'ishure ry'intango ryo mu karama ,baragenda bagafata imikubuzo ,abandi b'abahungu bakaja kuzana amazi, bagasiga basukuye amasomero yabo.

Ishure ry' intango ryiza cane ryubatswe muburyo bwa kijambere rifise impome zikomeye cane gose imbere bahashize ikibaho gikozwe mw' isima ikomeye cane gisize irangi ryirabura.

Kwishure ry' intango ryo mugasozo hariho amasomero meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere asakajwe amabati akaba yubakishijwe amatafari ahiye kandi cane afise imiryango n' amadirisha ikomeye.

Ikibanza cagutse categuwe neza cane kugirango abana baze barurira, binyereza bamanuka hasi kugira baryoherwe, banezerwe kiri haruhande y'inyubakwa nziza kandi ikomeye cane.

Inyubakwa nziza cane gose. Yagenewe amasomero kubanyeshure b'intango, irimwo imbere intebe nziza zikozwe mugiti c'imbaho gikomeye hasi hasize isima.

Inyubakwa nziza cane gose yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise impome zikomeye gose zubakishijwe amatafari ahiye n'isima, ifise n'ibiyo ku madirisha yayo.

Ishure ryintango ryiza cane ryubatswe mukibanza kininiya kandi ryagutse ritunganije neza gose bagize uruhande rumwe barushirako inyubakwa urundi ruhande barutunganya kugira abantu baze baraharuhukira.

Ishure ryiza cane gose ryubatswe kubuhinga kijambere. Kandi iryo shure ryari risize amabara asa n'ubururu hari n'ikibuga imbere yaho kinini cane cariteyeko udushurwe hirya n'ino y'ico kibuga.

Ishure ryintango ryitwa matutina ryubatswe mukibanza kininiya cane kandi cagutse haruhande hariho ibiti birebire bitanga akayaga ryubatswe muburyo bwakijambere ryubakishijwe isima ikomeye kandi cane

Isomero rishure ry'intango ryubazwe mu buryo bwa kija mbere rifise amadirisha akomeye cane akozwe mu vyuma, ariko ni biyo impome zubakishijwe amatafari ahiye cane hamwe n'isima.

Abanyeshure biga kwishure ryintango ryo mukigobe bafashe impapuro zera bandikako amajambo ari mururimi rw' icongereza baca bayamanika kuruhome rwishure rusa neza cane kugirango bazoze bariyibutsa.

Inyubakwa nziza cane ikomeye yubatswe muburyo bwakijambere ifise ikibanza kinini cane imbere harimwo intebe nziza gose nimeza zikomeye

Uruhome rw'uruzitiro bw'ishure ruca soko umwigisha w'umugore, ariko yigisha icirwa c'ico ngereza abanyeshure b'abana batoye bicaye ku ntebe imbere yabo hariho utumeza dutoye.

Ikibanza kininiya cane gose kandi gitunganije neza c'ishure ry'intango ry'i Muramvya, kirimwo amasomero yubatse mu buryo bwa kijambere, asakajwe amabati, hariho n'ikibanza co kuruhukiramwo.

Ku ruhome rwishomero vy'umu mwaka wa gatatu w'ibiharuro umunyeshure abarongoye abandi yari yanditse ku rupapuro abanyeshure bazokora isomero ku musi wa gatandatu.

Inyubakwa y'ishure shingiro rya musigati, irimwo intebe nziza gose zubakishijwe ivyuma hamwe ni mbaho zisize amarangi abonerana, hariho ikibaho cirabura ciza gose.

Ikibanza ciza cane gose cagutse, kirimwo ibiti birebire bifise amashami maremare, asanzaye, atanga agatutu, abana bakicara munsi bakaruhuka.

Ikibanza kininiya cane gifise uruhande rumwe rwijimye urundi ruriko rumurikwako nizuba ryokumugoroba kijejwe kubikwamwo intebe zimwe zavunitse izindi nazo zishaje hamwe namameza

Inyubakwa yagutse rwose ifise impome zikomeye cane, zisize isima imbere harimwo intebe nziza rwose zikozwe mu giti gikomeye zisize irangi ritukura.

Kugira umwigisha wo mw'ishure ry'intango wo mu mwaka wa gatatu afashe abanyeshure biwe kumenya ururimi rw'igifaransa, yarabandikiye ibikoresho bimwe bimwe vyo mu gifaransa ku rupapuro, aca arumanika ku ruhome mw'ishure kugira bose bazoze bararusoma.

Kugira umwigisha womwishure ryintango ryo mumwaka wagatatu afashe abanyeshuri biwe kumenya ibiharuro mururimi rw' igifaransa yavyanditse kurupapura aca arumanika kuruhome kugirango uwinjira wese mwisomero aze arabisoma.

Abanyeshure bo mwishure ryintango ryo kubuterere iyo batashe mumamasaha yokumutaga abana babahungu bagenda bariruka cane ababakobwa bagenda baraterana inkuru nyinshi

Kw'ishure ry'intango ryo mu Buterere, mu masomero amwe agize iryo shure, hari habaye umusi mukuru, abana bazananye n'abavyeyi babo bariko barigina kubera bari babahaye amanota bakoreye umwaka wose.

Kw'ishure ry'intango ry'i Bubanza, bafise amasomero akomeye gose yubakishijwe isima, hamwe n'amadirisha ariko ivyuma akinga ko ibisuma bitoza kuhiba.

Urugo rurerure rusize isima n'ibara ryera, iruhande hari amashure asakajwe amabati asa n'icatsi kibisi, n'ikibuga kinini kirimwo ubwatsi.

Inyubakwa y ishure ryintango yubatswe uburyo bwa kijambere igeretsweho rimwe, ifise impome zubakishije amatafari ahiye hamwe nisima, hamwe namadirisha meza cane ariko ibiyo.

Igitabo ciza gishasha kandi gikomeye cane cagenewe abigisha bigisha ibiharuro mu mwaka w'intango wa kane giteretseku meza nziza cane ikozwe mu giti gikomeye.

Iyo atashe ageze i muhira, Kagabo aragat umwanya ukwiye wo gusubiramwo ivyo bize kw'ishure, agafata ikaye hamwe n'ikaramu agatangura kwandika kimwe kimwe nuko babigishije.

Ikibanza kinini gitunganije neza hariho uruhande gwubatseko amazu meza ya kijambere asakajwe amabati kurundi ruhande hariho ibiti n' amashugwe mare mare.

Ikibanza kininiya cane gitunganije neze, aho abanyeshure bashobora gukinira kiri haruhande yamasomero yabo yubatse muburyo bwakijambere, asakajwe amategura.

Ikibanza kinini cane gose gitunganije neza. Hariho uruhande rwubatseko inyubakwa ziri mu buryo bwa kijambere nurundi iruhande rurimwo ibiti vyinshi hamwe n'ubwatsi butotahaye busa n'ubururu.

Umwigisha wo mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango kugira afashe abanyeshuri biwe kumenya guharura mu rurimi rw'igifaransa bitabagoye yanditse ibiharuro mu rurimi rw'igifaransa ku rupapuro aca arumanika ku ruhome mu rwinjiriro rw'ishuri.

Ikibuga kininiya cane gose kandi cagutse cumupira wamaguru kiri haruhande yama somero meza yubatse muburyo bwa kijambere hakoreshejwe amatafari ahayi nisima

Ikibanza kininiya cane cagutse cubatsemwo amashure meza cane, gifise ikibuga kinini cane, aho abanyeshure bakina bamwe biruka abandi bakaruhuka mu mwanya wo kuruhuka.

Kw'ishure ry' intango rya Gasogwe, abana babanyeshur' imbere yuko batah' imuhira babanza kwegerany' ibipapuro vyose bataye mw' ishure bakaja kubit' aho vyagenewe, kugirang' ishure rigume risa neza.

Ko ishure ry'intango ryo mu gigobe umwigisha yarahaye abana igikorwa co gutaha imuhira baca pe abantu bagize u muryango wabo bose baca barazana ico gikorwa buceye.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'intango rya Musigati. Iyo batashe, bamwe baca baja mu mashure, gukubura bakora amasuku, kugira ngo ntibandure indwara. Bagaca bafata ubucafu bakaja kubuta aho vyagenewe.

Ku munsi w'ishuri nkibisanzwe ku massaha yo ku mutaga abanyeshuri bari batashe bamwe bariko barikinga akazuba kugira ntikababaze abandi bariko barihutira kuja imuhira.

Abarongozi bo kw'ishure ry'intango ryo Mubugesera bafise ibiro vyiza cane gose, vyubatswe mu buryo bwa kijambere hakoreshejwe amatafari ahiye n'isima bikomeye cane bikaba bisakaje amabati.

Mu gihe abanyeshure natashe mu masaha y'umutaga kubera haba har'izuba ryinshi, bagenda bakrondera ikibanza kirimwo agatutu kugira ngo bikinge imishwarara y'izuba ntibababaze.

Ikibanza cagutse, kandi cane gitunganije neza harimwo inyubaka nziza ziwazwe mu buryo bwa kija mbere zikomeye rwose hariho ibiti birebire vy'amashami bitanga agatutu.

Ikibanza kininiya cane gose gitunganije neza kirimwo amashure meza cane yubatse m’ubwoko bwa kijambere n'ikibuga kinini cane kirimwo ibiti birebire hariho n'ikibuga co gukiniramwo.

Kw'ishure ry'intango ryi Gatara barafise umurima bateramwo ibiterwa bitandukanye, nk'imboga hamwe n'ibindi vyinshi kugira abanyeshure babifungure, bagire amagara meza.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'intango rya Butere bari batashe, bamwe bariko barakina biruka, abandi baherekejwe n'abavyeyi babo, bariko barasohoka ku muryango mukuru w'ishure.

Ibarabara rirerire ririmwo musenyi iruhande hari ishure rirerire cane risakajwe amabati ashaje n'umuryango ukozwe mu mabati iruhande hari amashugwe menshi.

Ikibanza ciza kandi cagutse cane cubatsemwo amashure mu buryo bwa kijambere, yubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe n'amabati. Inyuma hariho ibiti birebire cane.

Ikibanza cagutse gose gitunganije neza hariho ahari inyubakwa z'amashure nziza cane zigeretsweko kabiri zubatswe mu buryo bwa kijambere n'ikibanza co gukiniramwo kirimwo ibiti birebire.

Urupapuro rufise ibara rigomba gusa n'umutoto uhishiye umwigisha wo kw'ishure ry'intango rya Gasenyi yamanitse ku ruhome kugira rufashe abana kwiga igifaransa gufata ku mutwe amajambo amwamwe bitabagoye.

Imbere yo gutaha i muhira, abanyeshure bo kw'ishure ry'intango rya Musigati baragenda bakazana amazi bakoresheje ikivomesho gikomeye cane kandi kininiya kugira ngo babashe gusukura ishure.

Mu masomero yo kwishure ry'intango ryo mu bugisera barafishe utubati babikamwo ibikoresho bitandukanye vyo kwishure nk'ibitabo hamwe n'ibindi nk'imikubuzo ibafasha gukubura.

Inyubako nziza cane rwose yubatswe mu buryo bwa kijambere, ifise impome zubakishije amatafari ahiye n'isima, ikagira n'inkingi zikomeye rwose zubatswe mw'isima ikomeye cane zisize irangi ryera.

Ku bana biga mu myaka y'intango ni vya nkenerwa yuko mu mwanya wo gukina baronka ahantu bakinira kuri iyo mvu ishure ry'intango ryo mu bugesera ryaratunganije ikivuma gifasha abanyeshure kwinezereza.

Igitabu c'ishure ciza cane kandi gishasha. Categuriwe abanyeshure bo mu mwaka wa kane w'intango, kugira ngo baze bariga ibiharuro neza cane kandi babitahure mu buryo bwiza.

Inyubakwa yubatswe mu buryo bwa kija mbere ifise impome zubakeshejwe amatafari ahiye hamwe n'isima imbere hakaba harimwo intebe nziza abanyeshuri bicarako zisize irangi rikayangana.

Inyubakwa ikomeye cane yubatswe mburyo bwa kijambere. Ifise impome zubakishijwe amatafari ahiye, hamwe n'isima. Isakajwe amabati. Harimwo imbere intebe nziza kandi zikomeye.

Urupapuro rufise ibara rigomba gusa n'iryo umuhondo rwanditseko ibiharuro mu rurimi rw'igifaransa kugira rufashe abanyeshuri gufata ku mutwe kumenya guharura mu gifaransa.

Inyubakwa nziza cane 'ishure ry'intango rya leta yubatswe mu buryo bwa kija mbere bakoresheje amatafari ahiye n'amabati y'ivyuma hasi hasize isima ikomeye cane.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kigobe ry'abigenga, abavyeyi harimwo abagabo n'abagore bari baje mu masaha y'umutaga gutora abana babo babatahane imuhira, baje bazanye n'ingendeshwa.

Ikibanza kinini ya cane rwose cagutse cubatsemwo ishure shingiro ryo kumusaga rikomeye rwose, kandi ryiza cane risize amabara yera hamwe n'ayatukura.

Inyubako nziza cane, kandi ikomeye itunganije neza rwose irimwo amamashini afasha kwandika n'ububati ubikwamwo ibitabo hamwe n'amameza isize isima ikomeye, kandi cane.

Ikibanza kininiya cane rwose catunganijwe neza, kirimwo inyubakwa za kijambere zisakaje amabati y'ivyuma n'ikibanza c'ukuruhukiramwo kirimwo ibiti birebire bitanga agatutu.

Imeza nyinshi cane ziriko ibitabo hamwe n'akabati kanini cane gose ko arimwo ibitabo vyinshi cane gose vyifashishwa mw'isomero, n'umuryango ussize irangi irisa n'ubururu, hariko n'igufuri bifashisha mu kugara uwo muryango.

Ikibanza c'ishure ry'intango ryo mu kabezi gisa neza, kandi kiratunganije ku buryo hariho ahari amasomero yubatswie mu buryo bwa kica mbere na hari ikibuga kinini cagutse abanyeshure bakindamwo.

Kw'ishure ry'intango rya Musigati rifise amashure meza yubakishijwe amatafari ahiye hamwe ni sima nimiryango yivyuma ikomeye Cane isize Irangi ritukura namadirisha meza.

Kw'ishure ry'intago ryo mu Bugesera barafise ikivuma abanyeshure bo mu mwaka wa gatatu iyo bagiye mu mwanya wo kuruhuka baca bagenda bakicarako bagatangura kurya umunyenga.

Ikibaho ciza cane gikozwe mw'isima gisize irangi ryirabura. Umunyeshure yariko aracandikako ibiharuro akoresheje ingwa yera kugirango yige neza.

Ikibanza kininiya cane, kandi cagutswe bashizemwo ishuri shingiro rya musigati harimwo amasomero yubatswe mu buryo bwa kija mbere meza cane bibakishijwe amatafari ahiye asakajwe amabati.

Umwigisha ryigisha indimi kwishure ry'intango rya muruta yafashe amanota yabanyeshure aryandika kurupapuro aca ayamanika kwidirisha y'isomero ryabo kugira ngo uwufise menshi abonereho n’uwufise make abonereho.

Ikibanza kininiya cane cagutse gutunganije neza kirimwo inyubakwa zubatswe mubwoko bwa kijambere hariho ibiti birebire vyivyamwa kandi ahiye kandi hariho amashurwe

Ikibanza kininiya cane kandi cagutse gitunganije neza cane kirimwo inyubakwa nziza zigeretsweko zubatswe muburyo bwa kijambere hariho nikibanza co gukiniramwo kirimwo ibiti birebire.

Isomero ryagutse ryo kw'ishure ryintango rya kigobe, ririmwo intebe zikomeye cane zikoze muvyuma hamwe no mumbaho nziza harimwo umunyeshure umwe abandi basohotse hanze bagiye mu mwanya wo kuruhuka.

Ikibuga kinini cane kandi cagutse, gifasha gukoranya abanyeshure mugitondo mugihe bagira baririmbe ururirimbo rw’igihigu kugira ngo bahakwirwe, ntibagundane, ntibabire iyashu, binjire mw’ishure bameze neza.

Umunyeshure wo mu mwaka w'intango wa gatanu, afise ikaye n'ikaramu ariko ariga ibiharuro, ariko arasubiramwo ari i muhira, kugira ngo ashobore gutora ikibazo bazomuha ku musi w'ejo.

Inyubakwa y'ishure y'intango, itunganije neza cane gose. Imbere harimwo intebe zubatswe mu giti gikomeye hamwe n'ikibaho gisa neza gisize irangi ryirabura, rikayangana.

Ko'ishuri ry'intangu ryo kumushaka umwigisha w'umugore yariko arigisha abanyeshuri biwe b'abana bo mu mwaka wa gatatu ibiharuro abigisha ingeni bateranya bitanu guteranya bitanu.

Ikigo c'ishure kininiya kirimwo amazu menshi yubatswe mu buryo bwa kija mbere asakajwe amategura gifise ikibuga kininiya kirimwo ibiti birebire cane bifise amababi atotahaye

Ku meza ikozwe mu giti gikomeye kandi cane, hateretse ibitabo bitatu vyigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none, hariko abanyeshure, umwe ariko aragorora impuzu.

Ikibanza gito cane gose cubatsemwo utuzu dutoduto nutuzu twasugumwe turiko imiryango yashaje amabati yashaje kandi ninzu isize amabara yera ayamaze gucafura

Kugira abana bige neza, kw'ishure barabafungurira bakabaha ibifungurwa bikwiye bibaha inguvu, bikabaha n'ubwenge bwinshi cane, iyo bagira baje gufungura baramanza bakoza amasahani hama bakaja gukaraba.

Inyuma y'uko abanyeshure bo kw'ishure ry'intango rya Muruta baru bahejeje ibibazo, umwigisha w'ibiharuro yafashe urupapuro yanditseko amanota yabo arumanika kw'idirisha ririko ibiyo bibonerana.

isomero ryiza cyane kandi ritunganijwe neza ryubatswe mu buryo bwa kija mbere indani harimo intebe nziza kandi cyane zikomeye zikozwe mu giti hasi hasize isima

Ishuri ry'abigenga ry'intango riri mu kiyaya ca bujumbura ryubatse mu buryo bwa kijambere rigeretsweko incuro zibiri hariho abana bariko barakinira mu kibanza cabigenewe munsi y'igiti kirekire gifise amababi meshi.

Urupapuro rufise ibara rigomba gusa umutoto uhishiye, rwanditse ko ibiharuro mu rurimi rw'igifaransa rufasha abana bo mu mwaka wucenda kwiga ibiharuro bitabagoye.

Mu kinindo amashure yaho yintango yubatse muburyo bwa kijambere ari mu bibanza bitunganije neza cane gose bisize isima kuburyo abana badacafura.

Ikibanza kininiya cane kandi gitunganijwe neza gifise ikibanza kirimwo ibiti bire bire kandi bifise amashami menshi bitanga agatutu kubantu kugira baharuhukire.

Ikibanza cagutse gose gitunganije neza kiri ha ruhande y'ibarabara naryone ryubatswe mu buryo bwa kijambere baciye imivo ku ruhande haruguru yaho hakaba hari amazu meza.

Inyubakwa z'ishure ry'intango ryo mu Kabondo ry'abigenga rigeretsweko kabiri zubatswe mu buryo bwa kijambere n'amatafari ahiye zifise amadirisha afise ibiyo.

ikibaho cirabura cyubakishije isima ni ciza cyane kirafasha abanyeshuri kubona neza ibyo umwigisha yanditse ku kibaho mu gihe baba bariko bariga.

Ikibanza cagutse rwose, kigizwe n'ikibuga kinini cane, kirimwo ibiti birebire vy'amashami menshi, hamwe n'amazu meza meza yagenewe amasomero y'abanyeshure bo mw'ishure ry'intango.

Ikibanza kinini cane cagutse, kiri ha ruhande ishamba ry'umuzitanya, kirimwo inzu zishaje, zikomeye, hariho n'akayira kabomaguritse kubatswe n'isima ikomeye cane.

Ikibanza kinini cyane gitunganije neza cagabuwe mu buryo buteye igomwe .hariho uruhande ruriko amasomero meza cyane n'urundi ruhande rufise ikibuga kinini kose co kuruhukiramo harimo n'ibiti birebire.

Inyubakwa nziza cane rwose, kandi ikomeye ifise impomez ubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima ikagira n'umuryango wmwiza ukomeye rwose, kandi usa neza ukozwe mu vyuma.

Iyo abanyeshure bo mu myaka y'intango ,batahiye rimwe n'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye, bagenda barabihweza bakipfuza cane nabo icobaha bakagera mu bibanza vyabo.

Ikibanza kininiriya cane rwose cagutse kiri haruhande y'ishamba ry'umuzitanyaririmwo ibiti vyinshi kifise inzu zashaje ziriko amabati y'ivyuma.

Mu masomero yubatswe mu buryo bwa kija mbere hategerezwa kuba hoarimwo intebe nziza cane rwose zubatswe mu giti gikomeye zisize irangi ryiza rikayangana.

Ikibanza kininiya cane gose cagutse kandi gitunganije neza gifise uruhande rurimwo amasomero meza meza yubatswe mu buryo bwa kijambere kandi akomeye, gifise n'urundi ruhande rurimwo ikibuga c'umupira w'amaguru.

kumvo yogufasha abanyeshuri biwe kumenya igifaransa vyoroheje umwigisha wo kw'shure ry'intango rya Musigati mu mwaka wa gatatu yaracafye ibikoresho bimwe bimwe acayandika ko amazina yavyo mu gifaransa aca bimanika ku ruhome kugira abanyeshuri biwe bazohore babisoma.

Ishure rya kijambere riri mu kibanza kinini cane ryubatse mu buryo bwa kijambere rifise amabati y'ivyuma impome zikozwe n'amatafari ahiye cane risize n'irangi yera.

ikibanza cyagutse cane gose cyo kwishure ry'intango rya kabondo kirimwo ibiti birebire bifise amashami asanzaye n'amamabi menshi bigatanga agatutu kubana bari mu mwanya wo kuruhuka

Inyubaka zikomeye, kandi cane zubakishijwe amatafari ahiye hamwe nishima zisakajwe amabati zifise imiryango ikozwe mu giti c'imbaho gikomeye cane zagenewe ubuzu bwa sugumwe.

Isomero ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rifise impome zikomeye rwose, zubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima, imbere hariho ikibaho gikomeye kandi cane cubakishijwe isima gisize irangi ryirabura.

Zimwe mu nyubakwa nziza cane z'amashure ya Leta ari mu gisakara ca Bujumbura zubakishijwe amatafari ahiye n'amabati y'ivyuma zitunganije mu buryo bwa kijambere.

Ikibanza caguse kandi cane gitunganije neza, kirimwo intebe z'abanyeshure zipanze ku mirongo, hanze ku kazuba ko kumurango kugirango ntizibore.

Hari mu masaha y'umutaga abanyeshuri boko'ishure rya leta ryo mu gasozo bari batashe bamwe bambaye imyambaro y'ishure abandi bambaye imyambaro isanzwe bose bafise amakaye mu minwe.

ikibanza kininiya cane cagutse kirimwo ibiti birebire haruhande hariho amazu yubatse mu buryo bwa kijambere yagenewe amasomero abana bariko barakinira iruhande bamwe biruka abandi bariko bararya umunyenga ku kivuma.

Ishure ry'intango ryo mu Kivogaa ryubatswe mu kibanza kininiya cyane kose cyagutse .Rifise ikibuga kinini kose gifasha abanyeshuri kwisanzura mu gihe bariko barakina u mwanya wo kurohuka.

hari ku masaha y'umuhingamo abanyeshuri bo kw'ishure ry'intango ryo mugihosha bari batashe bamwe bagiye barirukira ku muryango kugira basohoke basanga umuzamu ntarugurura.

Intebe nyinshi cane, zikozwe mu giti gikomeye cane, zisize irangi ribonerana, ziri mu kibuga kininiya kirimwo ibiti birebire hariho n'abantu benshi bariko barazicungera.

Ikibanza cagutse cane cubatsemwo ishure ry' intango ry' akarorero gifise amasomero amwe ageretsweko kabiri ayandi ari hasi asakajwe amabati meza cane.

Abarongozi barongoye ishure ry'intango ryo mu Gihosha bakorera mu nyubakwa nziza cane gose isakajwe amabati. Ifise imiryango y'ivyuma isize irangi ry'umuhondo.

Isomero ry'ishure shingiro rya kabezi ryubatswe m'uburyo bwakijambere ryubakishijwe amatafari ahiye rifise n'amadirisha y'ivyuma. Indani hatunganije neza cane harimwo intebe zikozwe mugiti gikomeye kandi cane.

kwishure ry'intango rya rutegama abanyeshure bari bafashe ikivomesho baja kuzana amazi kugira ngo bakore amasuku muri iryo shure ntibahave bagwara indwara ziteye n'isuku rike

Ikibanza cagutse cane gitunganije neza; kirimwo ishure ry'intango rya Musigati, gifise amasomero meza yubatswe mu buryo bwa kijambere, asakajwe amabati y'ivyuma.

Imodoka niniya kandi ndende ijejwe gutwara abanyeshure yaririndiriye abanyeshure bo mw'ishure ry'intango bariko barasohoka bavuye mw'ishure baherekejwe n'abakozi bo munzu.

Inyubakwa yagutse cane gose, yubakishijwe amatafari ahiye akomeye hamwe n'isima isize irangi ry'umuhondo, imbere harimwo intebe z'abanyeshure.

Isomero ry'ishuri ry'intango ryiza cane, ifise indani ibikoresho bipanze neza cane. Harimwo intebe ndende, n'imeza, zifise utundi dutebe duto duto.

Umwigisha wo kw'ishuri ry'intango rya Buterere, kugira afashe abanyeshure biwe kumenya ururimi rw'igifaransa vyoroheje, yafashe amanika urupapuro agwandikako amajambo y'ibikoresho vyo mu gifaransa.

Ikibuga kinini ya cane rwose kirimwo abanyeshure benshi bambaye imyambaro y'ishure kirimwo amazu menshi cane rwose yubakishijwe n'amatafari ahiye n'amabati y'ivyuma n'ikirere gisa meza cane.

Ikibanza kininiya cane cahebwe Kiri haruguru iruhande yishamba rinini ryumuzitanya cyubatsemwo amazu yakera rwose ashaje kirimwo amabarabara yabomaguritse yubakishijwe nikaburimbo hamwe nisima.

Abana benshi bari mu mwanya wo kuruhuka bariko barakinira mu kibuga kininiya cane c'ishure ry'intango rya musigati gipanze neza wose harimwo ibiti vy'amababi menshi cane gose.

Ikibanza kininya cane gose cagutse, kirimwo inyubakwa nziza gose zubatswe mu buryo bwa kijambere, risakajwe amabati y'ivyuma, hariho n'amashugwe iruhande yazo.

Iyo hageze umwanya wo gufata akayaga, umunyeshure yitwa Kaneza na bagenzi we baca bigira i kibanza gitekereje rwose kiri haruhande y'ubwatsi butotahaye n'ibiti birebire cane bibaha akayaga.

Imodokari isize ibara ryirabura ,ihagaze mw’ibarabara ririmwo amabuye, iruhande hari igiti kirekire c’amashami agororotse, n’inzu ndende yubakishijwe amatafari aturiye.

Inybakwa nini cane yubakishijwe amatafari aturiye, n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi rifise amabara atatu: ibara ryera, ibara ritukura, n'ibara risa n'icatsi kibisi, n'inyeyeri zitatu hagati.

Inyubakwa yubatswe mu buryo bwa kijambare, ifise impome zikomeye gose zubakishijwe isima hamwe n'amatafari ahiye. Imbere hariyo ibombo abantu bashobora gukarabiramwo kugira ntibagware

Isomero ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rifise impome zikomeye cane gose zubatswe n'amatafari ahiye hamwe n'isima, rikaba rinafise n'imiryango ikomeye cane ikozwe mu vyuma.

Mumasaha y' umuhingamo akazuba karenze munyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere hari hakoraniyemwo abantu benshi bariko barakora inama bakije amatara.

Ikibanza kinini cane cagutse hariho uruhande ruriko amasomero meza cane gose kandi akomeye yubatse mu buryo bwa kijambere isakajwe amabati y' ivyuma afise hasi hasize isima.

Ikibanza gitunganije neza cane gose hariho, ahari ubwatsi butotahaye butanga ishusho ryiza kuri ico ikibanza, ahandi hakaba hari inyubakwa zubatwe muburyo bwa kijambere.

Ikibanza kininiya cane gose gitunganije neza cane gifise impome nziza zubatswe muburyo bwa kijambere bakoresheje amatafari ahiye hamwe n'isima hakaba hariho n'umuryango ukomeye gose ukozwe m'uvyuma.

Inyubakwa nziza cane ikomeye gose ,yubatswe mu buryo bwa kijambere, yubakishijwe isima hamwe n' amatafari ahiye, rifise ivyuma biri ku mpera kugirago bikinge abanyeshure ntibatembagare.

Ikibuga c' umupira w' amaboko cubatswe muburyo bwakijambere hakoreshejwe isima ikomeye kandi cane gifise n' ibibanza aho abarorezi bashobora kwicara bakarorera urukino batekanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu Mirango , ryubatswe mu buryo bwa kijambere ,aho bafise amasomero meza cane kandi akomeye, yubatswe n' isima hamwe n' amatafari ahiye, mbere akaba anageretsweko incuro zibiri.

Kwishure ryintango ryo kumusenyi bafise amashure meza cane yubatswe muburyo bwa kijambere imbere bafise ibibaho vyiza cane vyirabura vyubakishijwe isima nimpome zisize irangi ritukura

Inyubakwa y' ishure ryisumbuye ryo mugihosha rigeretsweko kabiri yubatswe mu buryo bwa kijambere isakajwe amabati ifise uruhande ruriko abanyeshure benshi cane.

Kubaka ishure ryisumbuye canke ryitango haruhande yibarabara ricamwo imodoka nyinshi sivyiza kuko abana batoya barashobora kujabuka bataravye hama imodoka zikabagonga

Ikibanza cagutse kandi cane gitunganije neza gifise uruhande ruriko ikibuga c'umupira w'amaguru n'urundi ruhande rwubatseko inzu nziza igeretsweko kabiri yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi, bafise amasomero meza cane gose yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima, imbere hakaba hariyo intebe nziza cane zisize irangi rikayangana.

Umwigisha akuze w'umugabo yambaye ishati nziza cane gose ariko arigisha abakenyezi bakuze kwandika indome mu kirundi.

Inyubakwa nziza cane kandi yagutse yubatswe mu buryo bwa kijambere ifise ivyumba vyinshi cane yubakishijwe impome zikomeye kandi zisize amarangi meza cane gose akayangana.

Ikibuga cagutse kiri hagati yinyubakwa zikomeye cane zubatswe nisima kirimwo ibiti birebire cane bifise amababi ashaje atanga agatutu naho imodoka zishobora guca zisohoka

Ikibanza ciza cane rwose cagutse kirimwo ikibuga c'umupira w’amaguru hamwe n'amashure yubatse mu buryo bwa kijambere yubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'isima agasakazwa n'amabati.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga bafise amasomero meza cane kandi akomeye, yubakishijwe amatafari ahiye, agasakazwa n'amategura, bakaba banafise n'ikibuga kinini cane, aho imodoka zishobora kuja.

Ikibanza cagutse cane rwose gifise uruhande ruri ko inyubako nzirya cane rwose risakajwe amabati n'ikibanza kirimwo ikibuga kinini rwose abanyeshure bakiniramwo.

Uruhande gw'ikibuga c'ishure ryisumbuye ryakarama kirimwo ubuzu bwasugwumwe bumwe bw'abakobwa ubundi bw'abahungu. Buri iruhande y'uruzitiro runini rukikuje iryoshure.

Inyubakwa ikomeye cane rwose yubatswe mu buryo bwa kijambere yagenewe amasomero kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi rifise ikigo kinini rwose.

Ikibuga kininiya cane co gukiniraho co mwishure shingiro rya Gasenyi kirimwo abanyeshure bariko barakina benshi bari bambaye umwambaro wo mumwaka wisumbuye harimwo idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Kw'ishure ryitiriwe "Imbabazi" ryo mu Kanyosha barafise inyubakwa nziza cane kandi zikomeye zisakajwe n'amabati, aho kandi banafise n'uruzitiro rwiza cane rufise umuryango w'ivyuma.

Rimwe mu masomero y' ishure ryisumbuye rya Gasenyi, harimwo intebe nyinshi cane kandi zipanze neza, zikomeye gose zikozwe mu giti ciza cane, harimwo n' utubati dukomeye.

Inyubakwa yagenewe ubuzu bwa sugumwe itunganijwe neza cane gose kandi ikomeye ifise ikibanza cubukarabiro kugira gifashe abantu binjiye ubwo buzu bwa sugumwe baveyo bakaravye ntibaveyo banduye indwara zifatiye kwisuku rike

Hari mu masaha y'umuhingamo, abanyeshure batanu b'abasore bambaye imyambaro y'ishure bariko barataha, bariko baca mu kibuga kininiya cane haruhande y'idarapo ry'Uburundi wegereza umuryango wo gusohoka.

Kuva ku kibaho gikozwe mu biti uja ku kibaho gikozwe mw'isima gisize irangi ryirabura ni vyiza cane kuko biroroshe kandi bituma bitaruhisha abigisha iyo bariko barandika ku kibaho.

Ibarabara rirerire ririmwo amabuye iruhande hari ikibuga kirimwo ubwasi bwiza cane ubutobuto n'amashugwe akikije ico kibuga hashinzemwo amadarapota.

Ikibanza kinini ya cane rose cagutse cubatswemwo ishure ryisumbuye ryo mu bugesera rifise amasomero meza cane wose yubatswe mu buryo bwikija mbere gusa ata madirisha, ariko.

Inyubakwa nziza cane gose yubatswe m'uburyo bwakijambere yubakishijwe amatafari ahiye cane gose hamwe n'isima ikomeye gose isakajwe amabati meza.

Ishure ryisumbuye ryo mu Buterere rifise amashure meza cane gose kandi maremare ageretsweko kabiri, asakajwe amabati. Ku ruhande yaho hariho aho imodoka zihagarara.

Ikibaho cubakishijwe impome zikomeye cubakishijwe nisima ikomeye gisinze irangi ryirabura kiri imbere mwishure ryiza cane gose ryagutse risakajwe amabati

Ikibaho ciza cane gose gikozwe mw'isima nziza kandi ikomeye gisize irangi ryirabura; canditseko ivyandiko n'ingwa y'ibara ryera cane gose.

Ku bwinjiriro bw'ishure ry'intango ryitiriwe umwami, hariho abazamu barinda yuko hoza abagizi ba nabi, baza kwonona abanyeshure babo hamwe n'umuryango munini.

Ikibanza kininiya cane gose gitunganije neza aho hariho amabendera y'ibihugu bibiri bitandukanye n'amasomero meza cane yubatswe m'uburyo bwa kijambere asakaje amabati.

abanyeshuri bo kwishure ry'isumbuye ryo mu kibenga bari basohoye intebe bazishira hanze kugira bitabe inama umwigisha mukuru yari yabatumiririyemo babigishe ingene bo kwitwara neza muri ico kigo.

Ikibanza cagutse gose, gitunganije neza ,hariho uruhande ruriko amasomero meza cane gose, yubatswe m'uburyo bwa kijambere ,n'urundi ruhande kubatswemo ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inyubakwa nini cane kandi yagutse ikomeye yubakishijwe isima amatafari ahiye ikaba isakajwe amabati yivyuma yagenewe uburaro bwabanyeshure bo muri kaminuza y'uburundi.

idarapo ry'igihugu c'uburundi riri mu kibuga kinini ya cane c'ishure shingiro rya gasenyi ha ruhande hariho amashure yubatswe neza cane gose asakajwe amabati hariho n'ibiti birebire inyuma yayo

ikibanza cyagutse cyane gose kiri haruhande y'ibarabara ri nini rishobora gucamwo imodoka zibiri canke zitatu ikibanza kirimwo inyubakwa zubatswe mu buryo bwakijambere kandi zikomeye

Kw'ishure ryisumbuye rya leta ryo mu kabezi bafise amashure amwe ashaje hafise amadirisha, ariko ibi yo vyamenagorize indani hariyo ibibaho vyashaje cane.

Inyubakwa nziza cane kandi ndende irimwo ivyumba vyinshi bitandukanye ifise impome zikomeye kandi cane zisize irangi ry'umuhondo risakajwe amabati.

ibarabara ryakuze cane rishobora gucamwo imodoka zibiri canke zitatu rica iruhande yinyubakwa zagutse niniya cane zubatswe mu buryo bwa kijambere zisakajwe amabati y'ivyuma

Inyubakwa ndende cane gose yubakishijwe isima namatafari zisize irangi ryera risakajwe amabati nivyuma zagenewe amasomero yabanyeshure ryishure ryisumbuye rya bukeye

Umwigisha ariko yigisha abanyeshure icigwa co gucagagura mukirundi mwishure ishaje ifise amadirisha y' ibiyo bimwe vyamenaguritse n' impome ziriko ivumbi ryinshi.

Ikibaho kininiya cane gose gikozwe mwi sima gisize irangi ry'irabura cagenewe kwigirako, umwigisha yacanditseko ikibazo cokwinonora imitsi.

Akazu gatonya cane kubakishijwe amatafari ahiye gasakajwe amabati, kari ku musozi muremure cane rwose uriko ibiti birebire n'ubwatsi butotahaye n'idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Abanyeshure bomwishure ry'imyuga bariko biga gukora ibirato vyubwoko butandukanye harimwo ikambambiri hamwe n 'ibirato bifuka amano bariko barabikorana umwete.

Kamariza yarafise mu minwa icuma gifata amajwi ahagurutse abandi bicaye kugira abaze ikibazo ku vyo bariko bariga atari yatahuye abandi bariko baramukurikirana batekereje.

Umuyaga nkuba ni kirumara ubuzima bwa misi yose abanyeshure batatu biga imyuga bari bakoze igikoresho gifasha guhingura imishwarara y' izuba umuyaga nkuba ushobora gukoreshwa.

Abanyeshure babasore biga kuri kamenuza bigisha ibintu vy'imyuga bariko barubaka uruzitiro kwishure shingiro ryakarama bamwe bariko barashomba amatafari abandi bariko baratunganya uruhome.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga muri kaminuza y'Uburundi, barafise inyubakwa bakunda kujamwo, mugihe bagira babereke impande zitandukanye z'ingendeshwa, hamwe n'ingene bazikora.

Abanyeshure benshi b'abahungu bo muri kaminuza y' Uburundi , bari bicaye mw' isomero rininiya cane , ritunganije neza ,ririmwo intebe nziza gose , barindiriye yukwo babaha amahera abafasha kwibeshaho .

Umwigeme mwiza cane ymbaye ijipo isa n'ubururu n'ishati yera ahagaze ariko arashikiriza ijambo imbere y'abandi banyeshuri bigana bicaye ku ntebe nziza cane zikozwe mu mbaho.

Ikinyamakuru gikomeye cane kandi c'i Bujumbura cari cagendereye imwe mu ma kaminuza yo mu gihugu c'uburundi, kaminuza y'uburundi, citwaje ibikoresho bikomeye kandi vyiza bifasha gufata amasanamu meza.

Umwuga wo gusudira n'umwuga nkenerwa mu buzima bwa misi yose kuko imiryango ikozwe mu vyuma, amadirisha akozwe mu vyuma, eka n'ibindi vyinshi vyose biva muri uwo mwuga, nuko Nyabenda aca arawijukira.

Kuva aho umushikiranganji ajejwe ivy' imico n' akaranga avugiye yuko abagabo n' abagore bategerezwa kungana, abakobwa ntibatanzwe kwijukira kuja mu mashure y' imyuga kwiga ibijanye no kubaza .

Ikibanza kininiya cane gose cagutse, gitunganije neza gose, kirimwo inyubakwa zubatswe mu buryo bwa kijambere, zisakajwe amategura akomeye gose.

Abagabo batatu bari banezerewe cane, bariko baragaragaz' akanyamuneza kibikogwa bari bahejeje kurangura mu mwuga wugutumatumanako , imbere yabo har' imeza nini cane gose, irik' imbonerakure n' ibindi bikoresho bitandukanye.

Mw'isomero ryiza ritunganije neza cane, aho umunyeshure wese aba afise intebe yiwe n'imeza yiwe, harimwo abanyeshure benshi, umwese afise ibikoresho vyiwe n'ikaramu, bariko bariga.

Inama ikomeye cane yari yabereye mu kigo muri bimwe biri muri kaminuza y'Uburundi, yari yitabwe n'abantu benshi harimwo abakobwa, imisore, abagabo n'abamama bariko bariga ingene bobana mu rupfasoni.

Inyubakwa nziza cane kandi yagutse yubatswe mu buryo bwa kijambere irimwo abantu benshi cane bari bitabiriye inama y' umushikirangaji w' amagara y' abantu kugira abasigurire ingene bakwiye kwifata mubiza.

Abanyeshure biga umwuga wo gusudira iyo bimirije guheza umwaka barabaha ibikoresho bagatangura gusudira igikoresho cose bipfuza hariho abasudira intebe hakabaho n' abasudira ibindi bitandukanye.

Abanyeshure bokuri kaminuza yuburundi babasore bariko bariga ibijanye numwuga wokubaka bariko bakurikiranwa numwigisha wabo yarafise urupapuro rwera muntoke ariko arabashirirako amanota

Inzu nini cane irimwo abana babahungu nabana babigeme abo bana babigeme bari bateye igomwe basa nakazuba gaserutse bari bicaye imbere yaho hari amazi impapuro zera cane namakaramu bariko barandika ibiriko birava muriyo nama

Mu nyubakwa yagutse kandi cane, itunganije neza ,abanyeshure bariko bariga ibijanye n' umwuga wo gusudira , umwe ariko akora umuryango, uwundi ariko akora idirisha.

Inyubakwa yagutse cane gose, irimwo amameza menshi ateretseko inyabwonko, abantu bo mumicungurararo bazamwo, kugira bagire ubushakashatsi bwo kwunguka na bumenyi.

Mu gihe umwaka w'ishure witeguye kurangira abanyishure bo mw'ishure rya kaminuza y'uburundi biga mu gisata c'imyuga bari bamaze gukora ibikorwa bitandukanye bubaka imiryango ama meza hamwe n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshure babigeme babiri hamwe nuwumusore umwe bariko bari banonosora ibijanye nuguteka imfungurwa ziryoshe cane zimvamahanga bari mukibanza gisa neza gose

Ikibanza kininiya cane gose cagutse, cubakishijwe isima ikomeye cane gose n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu, cagenewe gukorerwamwo uburimyi bwa kijambere.

Abanyishuri babigeme ukuri kaminuza y'uburundi, ariko bigishwa n'umwigisha y'wo umugabo yabinononsoye ibintu vyo guteka, ariko arabereka ingene buteka neza bakoresheje imikate bakarenza kuni utwamwa.

Inyubakwa nziza cane gose isakajwe amabati, ifise impome nziza gose zisize irangi ryera, nurundi iruhande ruriko ibitambara cera cane gose ifise intebe zikomeye gose, abantu bashobora kwicarako batekanye.

Abanyeshure benshi cane bariko bagundanira mw’ishure ritonya ariko bakora ikibazo ku mashini nyabwonko bari bagize imigwi y’abantu batanu batanu ku mashini imwe.

Ikibanza kinini cane gose gitunganije neza, bariko barakizitirira bubaka uruhome bakoresheje amatafari ahiye cane, iruhande yaho hari ibiti birebire gose.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bari mu nyubakwa yabigenewe, bariko baragira ubushakashatsi ku cuma gikomeye cane c'imodoka arico imoteri, bariko bariga ingene ikora.

Umwigeme mwiza cane gose arehutse yirabura afise umushatsi mwinshi gose ariko arabaza ikibazo kucirwa atatahuye neza abandi banyeshure batekanye

Abanyeshure bambaye impuzu z'ishure batanu bariko barapima yuko igikoresho gituma ingendesha zigenda arico imoteri, ko gikomeye.

Abanyeshuri batatu b'abahungu bize kw'ishure ry'imyuga ryo mu kamenge, bariko barerekana ingene bakoze igikoresho gifasha guhingura imishwarara y'izuba, umuyaga nkuba ukoreshwa.

Abanyeshure biga kuri kaminuza mugisata c' imyuga bariko bariga kubaza amameza meza cane akomeye akozwe mugiti cavuye mu Kirundo kandi ciza cane.

Abanyeshure b'abasore batanu, biga ibijanye n'imyuga, bariko barasuzuma igikoresho c'imbere c'imodoka arico imoteri, kugirango barabe ingorane coba gifise, hama bagikore.

Umwigeme asa neza afise imishatsi miremire gose, yambaye umupira wera, yicaye kuntebe ikozwe mugiti c'ikibaho, ateretse amabokoko yiwe kumeza ariko arakurikirana icigwa.

Inyubakwa nziza cane gose y' ubatse mu buryo bwakijambere, ifis' impome zisiz' irangi ryera n' amadirish' abiri maremare yinjiz' umuco, imbere harimw' intebe nyinshi cane gose zikozwe mu giti gikomeye.

Inyubakwa nziza cane gose itunganije neza irimwo ibicapo vyiza vyerekana ibikoko vyo muri afirika harimwo n' utubati twiza gose tubitse ibitabo.

Kuv'aho umushikiringanji ajejwe ivy'ubutunzi mu gihugu ahimirije urwaruka, arusigurira ko imyuga ariyo ituma ubutunzi bw'igihugu buja imbere, urwaruka rwinshi rwarijukiye imyuga ruja mu makaminuza atandukanye.

Umwigeme mwiza cane gose asa nakazuba yambaye impuzu itukura afise imishatsi miremire gose yirabura ariko arabaza ikibazo

Akarombero kanini cane karimwo abantu baraboneka bari bane. Batatu bari abagabo, umwe yari umukobwa. Muri abo batatu b'abahungu, umwe wese yarafise mu maboko yiwe agapapuro kera cane.

Inyubakwa nziza cane rwose ikomeye yubatswe mu buryo bwa kijambere imbere hagunganije neza cane ku buryo amameza ashobora kugira umuzingi abanyeshure bakabasha kwicara babonana.

Abigeme batatu banonosoy' ivyo guteka, bari mu gikoni c' ubatswe mu buryo bwa kijambere, harimw' imbabura zikoreshw' umuyagankuba, n, amasafuriya y' ivyuma n' ububati busa neza cane.

Umwigeme mwiza cane afise isuku yambaye impuzj nziza cane zerekana yuko azi guteka afise muntoki isahani imeneka iriko imfungugwa ziryoshe.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga harimwo abigeme hamwe n'umusore bari mu nyubakwa ikomeye cane gose yo muri ico gisata, bariko bariga ingene babaza bakoresheje umusumeno.

Kubaka uruzitiro rukomeye gose, bisaba ibintu vyinshi. Icambere amatafari ahiye gose akomeye, hamwe n'isima rikomeye cane gose kandi ritavunguka.

Umwuga wo gutunganya ingendeshwa z'amazi, n'inkenerwa mu buzima bwa misi yose. kuko abantu bakenera amazi mu bintu vyinshi bitandukanye mu ku mesa, guteka ndetse no kuyanwa.

Inyubakwa yubatswe mu buryo bwa kijambere. Itunganije neza cane gose, ku buryo intsinga zirimwo bazifutse, hatobaho icaduka c'umuriro. Abanyeshure bariko bararaba y'uko vyose bitunganye.

Ikibanza kinini cane bakoreramwo umwuga wo gusudira hari harimwo abahungu benshi cane gusa hariho umwe akerebutse, kandi ashirutse ubute yariko arakata icuma impande yiwe hari ivyuma vyinshi cane aha twovuga nk'inkorofani n’ibindi ndivyinshi.

Abanyeshure benshi bo kw'ishure rikuru ry'ingozi bamwe bari bambaye udufukamunwa abandi nta twebari bambaye bariko barakurikirana icirwa c'ukwitaho amagara y'abantu hariho umwe, ariko arabaza ikibazo.

Umunyeshure wo kuri kaminuza y'Uburundi ariko akurikirana imyuga, ibijanye no gukora imodoka. Yarafise ivyuma ariko arapima, ubukomezi bw'imodoka bari bamuzaniye, yari yakuyemwo icuma gikuru.

Umwigisha ahagaze afise urupapuro n'ikaramu, ariko arakosora abanyeshure biwe babiri b'abahungu bariko baragira ikibazo co gukora imodoka, imoteri yari yapfuye bariko barayisubiza ku murongo.

Ikibanza kinini cane, kandi cagutse cuzuyemwo inyabwonko, kandi nyinshi cane zifasha abantu bo mu mucungararo kuza kwagirira ubushakashatsi ku mbuga ngo rukana bumenye.

Ibigo vya kaminuza y'Uburundi bifise amasomero meza cane yubatswe m'uburyo bwakijambere. Aho imbere usangayo abanyeshure bicaye batekanye umwumwe wese kuntebe yiwe n'imeza nziza cane gose.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bariko baratunganya imoteri y'imodoka y'umukiriya bazanye bariko barayigirako ivyo umwigisha yaberetse mw'ishure bariko bararaba ingene bikora.

Inyubakwa yuabatswe mu buryo bwa kijambere imbere hatunganije neza gwose harimwo ama meza n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshure biga umwuga wo gusudira gutegura ibikoresho vyabo neza.

Abanyeshuri beshi bari mu nyubakwa yagutse cane gose bafise imbere yabo ama mashine yo gushona bariko barabarira ibitenge abandi bariko barabarira ama butura.

Abanyeshure bo kuri kaminuza yo mw'Ijenda, bari mugisata ciga imyuga, bariko bariga kw'ubaka inzu mu buryo bwa kijambere, basiga isima ikomeye cane hasi.

Inyubaka nziza cane rwose yagutse yubakishijwe isima rikomeye rwose isize irangi gera imbere harimwo ama meza akomeye rwose.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Itunganije neza gose, ifise ivyuma bifasha abanyeshure kwiga neza, batarinze kurinda gufata ingwara bandika ku kibaho.

Umwigisha akuze umuzongo yariko yigisha abantu y'umyaka itandukanye harimwo imiyabaga ni abakuze ingene wokwifata iyo bariko barakoresha ivyuma vya kija mbere.

Inyubakwa nziza cane kandi ikomeye itunganije neza, yubatswe mu buryo bwa kijambere. Yagenewe isomero ku banyeshure ba kaminuza, bari bicaye indani bose batekereje bariko barakurikirana icirwa.

Isomero rininiya cane ryo muri kaminuza y'Uburundi ryagutse gose ryubatswe muburyo bwa kijambere, rifise hasi hasize isima harimwo amameza akozwe muvyuma hamwe n'imbaho.

Inyubakwa ryagutse kandi cane yagenewe ubushakashatsi kubanyehsure biga ubuvuzi kuri Kaminuza y'Uburundi bose bari bafise icuma kibafadha gukwega amasanamu kugira bayiyegereze.

Ikinyamakuru cari cagendeye ishirahamwe rijejwe kwitaho imfuvyi bariko barababaza kubijanye ingene bavyifatamwo mukurera abo bana kandi atabushobozi bwinshi bafise .

Abanyeshuri biga mu gisata c'imyuga muri kaminuza y'uburundi bariko bakoresha icuma kibafasha gutegura neza ivyuma bakoresha mu kwubaka amazu n'ibindi bakoresha mu gukora ingendeshwa.

Abapfundi bakora imodoka b'abagabo batanu bariko barihweza imoteri y'imodoka umukiriya yabazaniye barabe ikibazo ifise hama bayitunganye bayisubize mu modoka kugira isubire kugenda.

Abanyeshure biga umwuga wo gukora ivyuma bikora umuyagankuba bariko barerekana igikorwa bari bakoze ku mwigisha wabo kugirango aheze abahe amanota.

Ku munsi wa gatandatu w'indwi mu gihugu cose c’uburundi haraba ibikorwa rusangi hamwe barasukura ahandi bakubaka ahandi bagakora ibindi bitandukanye kugirango igihugu cose gise neza.

Inyubakwa nziza itunganije neza cane gose irimwo intebe nyinshi kubera abanyeshure bayigiramwo ari benshi cane gose bose bakunda kwambara ubufukamunwa.

Ikibanza ciza cane gose kandi cagutse categuwe kugira ngo bagikoreremwo uburimyi bwa kijambere gitunganijwe neza cane gose hariho umukobwa ariko arasuzuma ibiterwa.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Iburundi, biga mu gicasata c'imyuga kijanye n'inyabwonko, bariko barakora ikibazo umwigisha yabasigiye, bariko barasubiramwo baraba kw'ivyo bagize arivyo.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'Uburundi babiri bagiye kuraba umwigisha wabo kugira abafashe gukosora ikibazo yari yabahaye , cabananiye mu gihe bariko bakorera hamwe n'abandi.

Inyubakwa nziza cane yubatswe muburyo bwakijambere ikoraniyemwo abantu benshi bari munama bumviriza ivyobariko barabasigurira harimwo amameza meza kandi cane kandi akomeye

Inyubakwa yagutse ifise ikibanza kinini cane gose giteyemwo ibiterwa bitotahaye harimwo umwigeme afise icuma ariko arapima amagara yavyo.

Abanyeshure biga kuri kaminuza yi Ngozi, bari mu mwanya w'icigwa kijanye n'inyabwonko. Bariko baraganira n'umwigisha, abafashe gutahura ibintu vyari vyabagoye cane, mu gihe yariko arasigura.

Mu nyubakwa nziza kandi cane ikomeye itunganije neza yagenewe isomero ku banyeshuri biga muri kaminuza yu Burundi hari harimwo abanyeshuri benshi umwe umwe wese afise intebe yiwe n'imeza rwiwe.

Inyubakwa yagenewe ubushakashatsi itunganijwe neza cane gose irimwo abanyeshure, umwe wese afise icumba ciwe, bariko bararaba mu biyo ingwara zitandukanye.

Abanyeshuri bicaye mw' isomero bariko barumviriz' inyigish' umwigisha wab' arik' arabaha baratekereje rwose kandi nta numw' arik' arater' ugwamo, bose baterets' amaboko yabo kuma meza, kuruhome hasiz'irangi ryera, umwarimu wabo yambay' itaburiya yera bicaye ku ntebe zikozwe muburyo bugezweho hari n' idirisha n umuryango bibonesh' umuco

Umwuga wo gusudira, ninkenegwa mu buzima bwa minsi yose kuko urafasha gukora ibikoresho bikomeye nk'intebe, imeza, ububati, inkorofani ndetse n'ibindi.

Abanyeshure biga mu gisata c'imyuga bari mu mwanya wo kwiga ingene ingendeshwa zikora babifashijwemo n'umwigisha wabo w'umugabo yariko arabereka imodoka ingene igenda.

Abanyeshure bari mu nyubakwa niniya gose yagutse kandi ikomeye bariko bariga umwuga wo gusudira, bamwe bariko barakora amadirisha abandi bariko barakora imiryango ikomeye cane.

Umwigisha yigisha imyuga kuri kaminuza y'uburundi, yasiguriye abanyeshure biwe yigisha ibijanye n'ingendeshwa yuko imoteri ari nk'umutima w'imodoka.

Inyubakwa nziza cane gose yubatswe mu buryo bwa kijambere ifise amadirisha meza cane gose afukishijwe n'ibitambara vyiza imbere harimwo intebe zikomeye cane gose zikozwe mu giti.

abanyeshure biga ivy’umwuga bari bakoranye bariko barasuzuma imodoka umukiriya yazanye kugira ngo bayikore bisunze ivyo umwigisha wabo yabigishije mu gihe bariko biga ibijanye n'imoteri

Mu gisata c'imyuga, abanyeshure benshi bari bakoranye, bariko barasuzuma imodoka yapfuye ngo barabe ikibazo ifise kugira ngo bayisubize ku murongo hama isubire mw'ibarabara.

Umwigisha yize cane, arahinyanyura ubuhinga bwo gupima ubuhengame bw'imbaho, yariko arigisha abanyeshuri bo mwishuri y'imyuga yuri kaminuza y' Uburundi ingene boshobora nabo kubigenza.

Umunyeshuri yiga muri kaminuza y'uburundi mu gisata cy'imyuga, ariko arapima ubukomezi bw'icuma akoresheje igikoresho cyabigenewe yunamye ariko araraba ko bikwiye.

Abanyeshuri biga mu gisata c'imyuga ibijanye no kubaka bariko baratunganya inyubakwa basiga hasi isima banaraba yuko hagororotse kugira ngo abantu ntibatsitare.

Isomero rininiya cane ryagutse ryubatswe mu buryo bwa kija mbere, rifise amadirisha afutse n'ibitambara byabigenewe, harimo abanyeshuri benshi cane ,bariko biga icigwa kiriko gitangwa n'umuzungu.

Inyubakwa nziza cane kandi ikomeye itunganije neza yagenewe isomero kubanyeshure ba kaminuza y' Ingozi bari barimwo benshi cane bafise amakaramu n' impapuro bariko barakora ikibazo.

Ishure ryitiriwe ubufaransa ryashinjwe na mandera yubatse mu buryo bwa kijambere hariho ikibanza kirimo ibiti birebire bitanga agatutu bifasha abanyeshure kuruhuka

Abanyeshuri bo muri kaminuza y' I Ngozi, bari batekereje , bariko barumviriza impanuro z' umwigisha wabo abigisha ibijanye no gufungura neza ,yariko arababwira ko ari bibi gufungura infungurwa Imwe indwi yose.

Mu nyubakwa nziza cane yagutse yubatswe mu buryo bwa kijambere isakajwe amabati ifise amadirisha ariko ibiyo hari harimwo abantu benshi cane umwe wese yicaye ku ntebe yiwe yatekereje bariko barumviriza uwur'imbere kugira ababwire inama ico igamije.

Abanyeshuri biga mu gisata c'imyuga, bariko bararangura umwuka wo kubaza. Bariko barabaza intebe nziza cane gose ndende kandi zikomeye ariko batarazisiga irangi.

Amakaminuza y'abigenga yo mu Burundi afise amasomero meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Aho bafise ivyuma bitanga akayaga mu gihe hashushe n'intebe ku munyeshure wese kugira ntibagundane.

Abanyeshure, batwawe n'umwigisha wabo ku kibuga kuraba ingene umwuga wo kubakwa ukorwa bariko barasuzuma impome zubatswe mw'isima ko zikomeye.

Abantu benshi bakora ubuzi butandukanye bariko bakwirikirana inama, inama itunganijwe n'umuzungu ariko abigisha icigwa co kwifata neza mu kibano bakubahana nk'abavukana.

Abanyeshuri bo mw'ishuri ryisumbuye rya kaminuza bariko bakwirikira icirwa kiriko gitangwan'umugabo w'umuzungu mw'ishuri ryiza cane risukuye risize marangi meza gose bafise n'icuma kibafasha kuraba icirwa neza.

Inzu niniya cane yubakishijwe n'ivyuma hamwe n'isima, igenewe gukorerwamwo uburimwi bwa kijambere, harimwo umugore yambaye impuzu zera afise n'icuma kimufasha gupima amagara y'ibiterwa vyiwe ariko ararima.

Umukobwa w'u mwigeme yize ivyo guteka akabinonosora ariko yerekana imfungurwa ziryoshe cane nziza gose yatekeye abakiriya biwe mu gikoni ciza gose gitunganije mu buryo bwa kijambere.